Abantu batyaime ghansi mulimu abaana abatyaime, abandhi bali kulya emere abandhi ba maliliza emere, bali kulisa emere nhe ngalo abandhi bambaire ebitengi abandhi bambaire amasaati batyaime ghansi mwisubi lya gurwiini.

Enhumba ezilamu madinisa nga elina floor ibili nh'amabaati ga grey. Embeli ghaligho emiti esatu, ghabagho enhumba eyindhi elina amabaati ga orange. Enhuma gh'enhumba eliyo emiti ghabayo enhumba ya white enhuma ele ku lusozi.